Dashe wata hanya ce da ake amfani da ita wurin dasa kayan gona musamman a manya gonaki wanda manoma suna yin amfani da ita ne domin su saita amfanin dake cikin gonar su, a ta bangare guda, a ta ɗayan bangaren kuma ana yin dashe ne domin a kara yawan kayan noman dake a cikin gona, sannan a sama masa wurin shukokin dake ciki daman samun iska mai kyau da hasken rana, to ana yin wannan dashen ne ta hanya biyu, na farko za’a je a ciro a wata gona a zo a dasa ko a wani wuri, sannan na biyu kuma, ana ɗauko wannan dashe a cikin wannan gonan misali inda shuka ta zama tana da yawa to za’a ɗauko shi a inda iskan nan shuka take da yawa sai a zo a yanke kan, a samu wani gurin da shuka bata hito ba sai a dasa shi a gurin, bayan an dasa shi a gurin zai ɗau kwanaki kamin ya girma ya cigaba da girma in ya bushe kenan in kuma bai bushe ba, to da an dasa shi a gurin jijiyoyin in basu bushe ba zai cigaba da girman shi, sannan kuma akwai cire ciyawa wanda ake ce ma noma, ana yin wannan ciro ne na ciyawa shi kuma a gefe-gefe inda shukoki suka fito domin shima dai a samawa shukokin daman da za sui girma su kuma samu damar samun iska mai kyau.

Kunya, wannan zagaye zamu yi magana ne akan abinda ya shafi kunya-kunya, layi-layi ne wanda ake a gona yadda zamu fahimta ita wannan kunya da yake ana yin ta ne da manufa guda biyu, na farko domin ya ɗago shuka sama a banbanta ta da sauran kasa, na biyu kuma domin a sama ruwa hanyoyin wucewa da zai zazzagaya ya zama na cewa jijiyoyin shukan nan sun shiga idan ruwa ya wuce su zai dunga taba su kaɗan-kaɗan zasu samu saukin jawo wannan ruwan, sai amfanin ta na uku shi ne idan akai wannan to in aka zo wurin noma wurin cire hakin da bai da amfani za a samu daman ciresu cikin sauki batare da an taɓa shukoki ba ko kuma an tattake su, wannan na bada daman kasance shuka tayi girma sosai kuma a sa mata taki yadda ya kamata, to a cikin wannan tsarin kuma duk da haka akwai abinda ake cema noma na farko noma na biyu da kuma girbi, noma na farko shi ne za ayi shi ya kasance an tara kasa a jikin shukan ta yanda tayi girma, noma na biyu shi ne wanda ake cema zame idan za a zame ƙasan dake jikin wannan shukan saboda zuwa lokacin tayi ƙwari za a zame ƙasar ta kasance kasa domin ta samu iska sosai kuma in anzo yin girbi a samu sauki batai sama sosai ba to wannan kenan a wannan bangaren, to idan kam gona ta samu kulawa ma mai kyau ta samu noma to cikin ikon allah za a samu yabanya sosai.

Tuwon samovita dai, tuwo ne wanda ake amfani da shi domin samun rayuwa ta yau da kullum, a yau zamu tattauna akan yadda ake wannan tuwo, da farko dai ana samun gari kala-kala na farko ana samun garin masara, na biyu ana samun garin alkama, na uku akwai garin dankali, to idan aka samo wannan garin aka niƙo shi to za,a je guri gefe guda, za a kunna wuta a zuba ruwan zafi cikin tukunya bayan ruwan ne ya tafasa bayan wasu lokutan, sai a ɗan ɗiba ruwan nan kadan a zuba shi a wani mazubi sai aɗebo gari shima kaɗan a zuba a nan ana juya shi kadan-kadan wannan shi ake kira da talge, bayan talgen ya tuƙe ya zama ya fara kauri za a samu a ɗako shi sai a zuba shi cikin wannan tukunya wanda ruwa ya tafasa ana juyawa a hankali a hankali yana juyawa har wannan ruwan zai haɗe ya tuke sai ya fara yin kauri a hankali a hankali ana juyawa ana ɗan zuba gari kaɗan-kaɗan a haka to za a samu damar da wannan garin zai sanya wannan garin ya tuƙe ya zama tuwo, to bayan ya zama tuwo kuma za a ɗan rufe shi kaɗan ya salala, bayan ya salala lokaci kaɗan na yan mintuna za a buɗe sai a sauke shi daga bisa murhu a ƙasa, sannan yaɗan huce sai a samo abin zubawa mara da ake kira da maran tuwo a rika kwasanshi ana zubawa a mazubayen abinci, wannan su ake kira da ƙwarya ko akushi da dai sauran su.

Yadda ake tarban baki a ƙauyuka, ko kuma na kananun wurare cin abinci kamar yadda muka sani dai ƙana nan wurare na cin abinci ko kuma ƙauyuka ana yin abinci ne daidai da mutanen da suke a cikin wannan muhali, to bayan an yi wannan abinci daidai da mutane ma ake jira sai wanda zai amfana da abinci ma’ana wanda zai siya ko shi yaci ko ya kaiwa wanda yake so kamar yadda muke gani zamu ga cewa a kowani ƙauye dai kuma akwai irin abincin da suka fi so kuma kowace unguwa akwai abincin da sukafi so, irin shi al’umman yankin sukafi amfani da shi to mutum zai iya bada abin da ake cema umurni da a kawo mishi abinci idan an kawo mai kuma za a zo a sanya mai shi yanda yake so, misali mutum yace a kawo mai tuwo da miya da man shanu, to wannan tuwo da man shanu shi ne shi ne a wannan abin da yace a kawo mai to amma in a kawo mai shi ɗin shi zai zuba man shanun shi zai cire tuwon a leda in cikin leda yake ko kuma shi zai buɗe kulayen ya zuba shi, to wannan duk ba wani abu bane ba kawai wannan aiki ne name kawo abinci shi zai yi aikin duka bayan ya gama kuma wanda ya bada daman a kawo mai abinci zai ci abincin shi haka kuma baƙwan gida shima za a kawo mai tabarma da ruwa ya sha ruwa yaɗan zauna a ɗanyi labari a gaisa sai a kawo mai hura in ya gama shan hurar nan kuma tom sai bacci bayan ya tashi wannan bacci kuma.

Samar wa iyali da abinci mai kyau, shi ne abin da zamu tattauna a yau tom kamar yadda muka sani abinci mai kyau yana bada babbar gudumuwa wurin cigabar rayuwar mu ta hanyar samar da shi, to za a samu al’umman cikin cigaba wanda sai an ci abinci sannan za a samu ingantacen lafiya, sannan za a samar ma al’umma wani abu na cigaba ta hanayar yin tunani mai kyau, so a wannan bangaren zamu tattauna ta yanda ya kamata iyaye su bi dan samar ma iyalinsu abinci, na farko dai yana da kyau ya kasance manoma sun yi iya bakin ƙoƙarin su wurin ganin sun noma abincin mai lafiya mai inganci dan kar ta kasance an cika ma abinci chemical yazo yayi irin wanda bai dace ba da zai iya bada matsala a rayuwa ta yau da kullum, sannan sauran iyaye kuma suma yana da kyau su kula wajen tsaftace wannan abinci bangaren dafa shi da yanda za a sanya ma yara shi da sauran abubuwa dai waɗanɗa suka danganci tsafta ga abinci, bayan an samar da wannan abinci yana da kyau iyaye suma su kula wurin ya yaran suke cin abincin yana iya kasancewa yara suna cin abinci ta hanyoyin dabai dace ba, misali suna ci basu wanke hannun su ba ko kuma suna ci suna wasa banda wannan abin zai iya haifar da wani ‘ya’yan cututuka ko su kama hannayen nasu ko kuma su shuga cikin abincin idan yaro ya fara cin abinci yana da kyau a rufe shi kafin lokacin da zai cigaba da cin ko kuma ya gama ci yana da kyau a ɗauke wannan kwanon wanda aka zuba abincin domin a wanke shi a aje shi wuri mai kyau saboda sauran yara da zasu ci wani lokacin.

Awannan lokacin zamu yi magana ne akan dodon koɗi, dodon koɗi wani halite ce wanda suke rayuwa a gurare ma bambanta wace take da baiwar yin rayuwa a cikin sahara da kuma cikin ruwa da kuma cikin ƙanƙara, wannan nau’i na dodon koɗi suna da banbanci matuƙa wanda Allah yayi musu wanda shi ke basu daman yi wurin yin rayuwa a ma banbancin gurare, yana iya kasancewa dodon koɗi a ciki ƙanƙaran ayi yunkurin gurin dauko shi a mai doshi cikin ƙasa, to wannan dodon koɗi ba zai iya rayuwa ba a wannan gurare duhu da ƙari, muna da wasu halita na dodo koɗi, misali kamar dodon koɗin da ake a Afrika yana da tsawo sosai wanda idan yayi girma har yana iya kai inci shida wanda kuma sauran dodon koɗi basu kaiwa wannan girman, dodon koɗi yana da wata halita wacce Allah yayi mai wadda yake samun dama kare kan shi ya koma cikin gida ko kuma ace kwarkwaran da Allah yayi mai domin ya kare kan shi daga cutarwa, kuma wannan dodon koɗi yana da baiwa da magunguna kala-kala wanda kuma wannan kwasan na kwarkwaran nashi ana yin amfani da shi mabanbanta sai dai a wannan karon muna tattaunawa ne akan yadda yake yin rayuwar su dodon koɗi.

Kula da tattalin ƙasa, kula da tattalin ƙasa wani al’amari ne da ake gudanarwa domin tabbatar da ƙasa tana cikin koshin lafiya da kula da tsaron dake cikin wannan ƙasa da sauran ƙananun hallitu dake cikin wannan ƙasa, hakan na taimakawa matuƙa wurin samar da amfanin gona mai kyau musamman ga manoma, sannan kuma wannan kula da ƙasar da ake yi da tattalin da ake tana ba da babbar gudumuwa ta bangaren kula da muhali saboda sai an kula da muhalli sannan za a kare muhalli daga gurɓacewa, to a wannan bangaren na kula da muhali yana taka babba rawa saboda ana kare muhali da al’ummun dake cikin muhalin daga hatsuran da zasu iya samun su misalin wannan hatsuran shi ne kaman zaizayen ƙasa wanda yana kawo mace-macen rayuka da samun matsaloli na lafiya, a wannan bangare in aka koma bangaren noma kuwa kula da ƙasa ko kuma ace tattalin ƙasa yana bada babbar gudumawar sosai sosai wurin kasancewar gona ta daɗe ana amfanin da ita daga wannan shekara zuwa wannan shekara ba yadda ake samun akasi saboda ba a kula da ƙasa ya kasance yau in gona tayi amfani mai kyau shekara mai zuwa ba zata yi ba duk wannan na faruwa ne sanadiyar rashin kula da ƙasa, wannan kula da ƙasa, abu ne mai muhimmaci daya kamata al’umma da manoma gaba ki ɗaya dasu ɗauke ta da su rika amfani da shi gida da waje.

Ware kayan lambu bayan an cire shi daga gona, ko kuma a ce kayan noma shi ne wata hnaya ce da ake amfanin da ita wurin kula da kayan noma, a tabbatar da cewa an ware su masu kyau an ware su daban waɗanɗa ma basu da kyau an ware su daban waɗanɗa suka lalace kenan, sannan kuma an ware waɗanɗa su kuma kila sun samu ɗan taɓuwa da ban, amma zasu iya amfani shi ma a ware su daban, sannan an a ware waɗanɗa suke da tsutsotsi ko kuma sauran ƙwayoyin cuta waɗanɗa zasu iya basu matsala to ana ware su sosai ana ware su ta wannan hanya kuma wannan hanya tana taka babbar rawa domin tabbatar da cewa an kai abinci kasuwa cikin inganci sosai hanyoyin da ake wannan ware kayan gona kala biyu ne, na farko ana yin shi ne da hannu wanda shi wannan manomi ko kuma wani zasu zauna ɗaya bayan ɗaya suna ware waɗannan kayan gona, har su ware masu kyau wanda za a kai kasuwa a ware waɗanɗa za ai ainihin abinda ake cema busarwa a busar da su, saboda wannan bacin da suka yi zai amfani wani bangaren, sannan kuma hanya ta biyu itace hanya ta injina akwai injinan da ake amfani da su waɗanɗa suke da kaifin basira da kaifin fikira wacce aka basu wanda zasu iya bare duk wani kayan gona waɗanɗa yake da matsala zasu ware su ko wanda yake da wani kwayoyin cuta a jiki ko kuma wanda yake da wani ƙwaro da zai iya cutar da lafiyar ɗan adam wannan kenan.

Siyar da ƙwaƙwai da kayan marmari ko kuma ace mai sha mai a wata hausa wannan shi ne mau’duin da zamu tattauna siyar da wannan kayan marmari a hanyoyi ko kuma a cikin wani mazubi wanda zai iya nuna direct ga mutanen dake wucewa, wannan wata hanya hanya ce wace ake amfani da ita ƙananan yan kasuwa kuma hakan yana bada dama a ga kayan da suke siyarwa har a ganshi a ji ya burge a siya, sai dai kafin duk ayi wannan yana da kyau a ce wanda ke yin wannan sana’a ya kula da wasu abubuwa, na farko shi ne kula da cewa idan ya je siyan wannan kwaikwai ɗin ko a ce shamai ya samo mai kyau domin idan ya ɗora akan farantin shi ya zama duk inda aka kala zai kasance mai kyau ne ba a ganshi ya riɓe ba, na biyu kuma ya kula da hasken rana domin idan hasken rana na bugunshi zai iya lalacewa da wuri, sai na uku kuma ya samu hanya mai kyau inda mutane ke zurganiya sosai saboda a samu mutane da zasu dace da wanda yake sai dawa harya sai da ya samu riba yayi amfanin da zai yi kuma hakan na ba da dama sosai domin kare tattalin arziki bayan an sai da shi abinda yana iya kasancewa ferewa shi za a yi bayan an fere shi wannan bawon ana iya mai da shi gona ya zama taki ga manoma.

Ɗaukan kayan gona a gargajiyan ce, wannan shine maudu’in mu na wannan lokacin. Ɗaukan kayan gona a gargajiyance ana yin sa ne kamar haka, wanda manomi idan yana da ƙaramin ƙarfi zai samo kaman amalenke, ko jaki, a ɗauro wannan kayan gonan a taho dasu gida. Kuma hakan yana bada dama ga manomi ya kashe kuɗi kaɗan, wanda idan machine ya samo sai ya zuba mai mai, kuma mota ƙila sai ya biya kuɗi tunda shi baida kuɗin da zai sayi mota, ko tractor, duk baida kuɗin da zai sayi wannan. Amman ɗaukan su a gargajiyance yana bada daman ayi adana wannan kuɗaɗen, domin a gaba a sayi taki ko kuma ayi wata hidima ta rayuwa. Sai dai akwai abubuwan da ya kamata a kula dasu, na farko shine rayuwa, yana da kyau a kula da rayuwa ya kasance irin ɗaukar da za a yi ma kayan bai zama hatsari ga manomin ba, ko kuma wanda zai ɗau wannan kayan, saboda hausawa na cewa,”ba cinya ba ƙafar baya” in har aka samu rauni, to wannan asarar zata iya sanyawa kuma noma yaki yiwuwa zuwa gaba. Sannan yana da kyau a kula da cewa kayan waɗanda zasu iya shiga buhu ne, ko ko kaya ne wanda sai dai a zuba su a mazubi, wani roba ko wani abu daban ko na katako, to duk waɗannan abubuwa ya kamata a kula dasu, saboda gudun samun asara a kayan gona, kasuwanci ko ko samun asara ga manoma. Sai dai a wannan zamani, shi kan shi ɗaukan kayan gona zuwa gida ko zuwa kasuwa a gargajiyancen an ƙara gargajiyantar dashi, zaku ga har ana iya yin shi a mashina da kuma abun da ake ce ma agwagwa da buje wato kwarkwara.

Wani wake ne wanda ake shukawa a cikin’yan kwanaki, wanda mu muka fi sani saka babba sata a yaran hausa. Wannan wake ana shuka shi a gonaki alokacin damina da kuma lokacin bazara, a dukka wannan lokutan yanayi. Abu na farko da yakamata ace manoman sun kula da shi a cikin sati biyu na wannan wake ne, idan waken ya samu shuka mai kyau cikin sati biyu za a gaya fidda ganyaye, waɗannan ganyayen suke nuna ya fito cikin ƙoshin lafiya. Sa’annan abu na biyu da ya kamata a kula dashi shi ne a kula da ƙananun tsirrai, kamar ciyawa haka, in sun fito kusa da shi, abi a hankali a cire kada a tsige ganyen, domin tsige ganyen zai iya kashi waken gaba ɗaya. Sai abu na uku kuma ƙwari, bayan lokaci lokaci ya kamata a rinƙa mai feshin ƙwari, saboda ya samu damar girma cikin aminci ba tare da wata cutarwa ba. Bayan wannan kuma, yana da kyau a rinƙa kula da gonar, lokaci bayan lokaci, saboda tsuntsaye masu zuwa suna cire fure ko kuma su tsige kan wannan shukan saboda haka ya kamata ace manoma sun maida hankali sosai ɓangaren kula da irin wannan waken duba ga irin ribar da yake badawa, kuma da irin sauƙin aikin da yake dashi ga manoma, wannan shine ɗan bayani a taƙaice dangane da wannan ayi beans wanda aka fi sani da saka babba sata a ɓangaren hausawa.

Ɗanyun ‘ya’yan itatuwa na kayan lambu, waɗannan sune abubuwan da zamu tattauna a wannan lokaci. Ɗanyun kayan lambu sun haɗa da kankana, mangwaro, ayaba da dai sauran su. waɗannan ‘ya’yan itatuwa, idan basu nuna ba, suna bada alamomi kamar haka, misali kankana, kankana idan bata nun aba za a ga tayi launin kore mai duhu, wannan shi ke nuna cewa kankanar bata nuna ba kafin a fasa. Sannan ayaba, itama tana nuna launin kore, amma bayan tayi kore kuma idan aka taɓa za a ji ta tayi tauri. Sannan akwai gwanda, gwanda ma itama za a ga bata nuna ba, idan bata nuna ba za a ga tayi kore sosai, babu alamun ja-ja-ja-jan nan ajikin ta. Haka mangwaro shima, idan bai nuna ba zai yi tauri, kuma bazai yi kalar nuna ba, wanda aka fi sanin shi da ita kuma in an taɓa in an gatsa shi za aji yayi tsami sosai, wannan shine kalolin ‘ya’yan itatuwan da basa nuna kuma akan iya amfani dasu, wanda ake kira da olive. Sai dai suna da wani amfani daban, misali mangwaro, ana yin miya da shi, ɗanyen mangwaro olive mango, ana yin miya da shi da kuma oliv banana, wanda wannan olive banana ayaba kenan, ana amfani da ita wurin yin miyar itama da sauran kayan gona wa’anda na lambu ne amma kuma ana iya yin amfani dasu koda basu nuna ba.

Jiran abinci kafin dafuwa, wannan abu ne mai muhimmanci sosai wanda zamu yi wannan mawdu’i a kan shi, jiran abinci kafin dafuwa ko kuma ace jiran abinci idan ana dafa shi duk Hausa ɗaya ce ana nufin wanda ke sanwa zai tsaya kusa da abinci shi ya rinka kula da shi a yayin da yake dafa shi, ba kula kadai ba irin abun da yafi ya tsaya kusa da shi ta hayar iza wuta inda ice yake amfani, idan da gawayi yake amfani ya dan kakkaɓe haka, idan da iskan gas yake amfani itama dai a kula da ita saboda kar tayi yawa kuma, sannan akwai abinci da yake bukata ana dafa shi ana karamai ruwa, akwai kuma abincin da shi sai an tsaya kusa shi saboda anyi mai hawa biyu kamar ace an sanya shi a madambashi dambu kenan ko ire-iren shi, to idan akai nisa da wannan abun zai iya yin kofa inda zai yana furta iska wanda wannan iskar itace ke zama turirin da zata na yin sama har ta dafa abincin ya dafu, sai dai a wani ɓangaren kuma wannan abincin tsayawa jiran shi muhimmancin da yake wa shi ne za a san abincin ya dafu ko bai dafu ba gudun kada ya kamu ya yi kauri ko kuma ya dafe irin dafuwar da ake bukatar tayi har ya wuce ta, hakan zai sanya sinadaran da ke cikin abincin sum utu ya zama ko anci abincin kamar an sha ruwa ne kawai.

Jiran abinci har ya dafu, ko kuma ace tsayawa gindir murhu domin kula da wutan abincin dake cikin wutan, wannan wani mawdu’i ne mai amfanin gaske akan abinci to kuma yanzu zamu fara tattaunawa domin a cikin ɓangarorin kula da abinci wurin dafa shi, na farko akwai iza wuta wannan iza wutan it ace wanda ake barin mutum yazo ya zauna kusa da murhu a hankali a hankali idan ice ya fara ci ya cinye ya rinka saka wani ko kuma ya kara masar da hi domin wutan da zata ci ya kai zuwa jikin tukunya idan da kara ne ma ake yi haka zata kasance za ana kula da karan a hankali a hankali ana tura shi kuma tokar da ya tara ana dan tura ta gefe ko kuwa a fiddo ta daga cikin murhun gurin kar murhun ya cinkushe wutan taki ci, sai dai a wani ɓangaren kuma waɗanɗa ke amfani da gawayi su suna samun sauki sosai ta ɓangaren wannan tsayawa ayi ta izawa ayi ta izawa har mutum ya gaji ko kuma abun da su kadai zasu yi su dinga wure toka na gefe ko a dan zazzaga murhun da an zazzaga murhun to wannan tokan da gawayin yayi zata sauka kuma wutan zata ci gaba da ci, wasu ɓangarori na kasan nan kuma yana kasancewa ana ajiye kujaran a gindin murhu wanda itace zaka ji an ace mata tayani gulma wannan kujeran amfanin ta kawai a zauna domin iza wuta, sai dai kuma wasu iyayen suna yin gangancin barin yaran su wurin iza wuta wanda daga nan yara ke koyan wasa da wuta da wasu abubuwan da basu kamata ba.

Ban ruwan shuka fulawa wacce take acikin gida. Wanna wata hanya cewadda ake amfani da ita domin yin noman da ake cema noman rani, kuma shi ne maudu’in da zamu tattauna a yanzu. Ban ruwan fulawa, kokuma shukoki da suke a cikin gida, wata hanyace da ake amfani da buta ko kofi domin a zuba ma folawoyi ko shukokin da ke cikin gida ruwa. A wasu lokutan anayin hakan ne domin noman rani, misali, a gidaje da dama ana yin noman da ake ma noman zamani, wanda hakan na bada dama acikin gida a shuka abubuwa mabanbanta, misali, dankali na turawa, za a shuka a cikin gida ana bashi ruwa da irin su zogala su dama kaman yadda aka saba cikin gida ake shuka su, irin fulawoyi haka, to ana bin wannan hanyan ne ta ban ruwa saboda itace hanya mafi sauƙi da zata sama ma waɗannan shukoki ruwa, saboda mafi yawancin su jijiyoyin su a sama suke, ba zasu iya tsotso ruwan da ke can cikin ƙasa ba, ko kuma ruwan yayi nisa saboda damina ta wuce, to idan ba ana basu ruwan ba, zasu kasance sun mutu, sakamakon rashin ruwa da basa samu, kuma wannan ruwan da ake basu yana da inganci sosai a ɓangare biyu, na farko acikin gida za a samu iska mai kyau, sannan na biyu su kuma wannan shukoki za su samu ruwa irin wanda suke buƙata, kuma hakan zai taimaka musu wurin girma, har a samu amfanin da ake so daga gare su.

Mata a gona, wannan take ne bubba kuma zamu tattauna akan wannan, mata a gona suna da dama da ‘yanci da gwazo wanda zasu iya yin noma kamar yadda namiji ke yi hasali ma a wasu ɓangarorin ma zaka ga mata ne ke zuwa gona domin yin aikin gona, hakan na nuna cewa su ma mata jarimtattu ne zasu iya samar ma al’umma abincin da zasu ci kuma zasu iya yin noma mai inganci fiye da tunanin mai tunani, to sai dai akwai abubuwan da ya kamata su kula da su a wurin zuwa noma gonakinsu, na farko dai yana da kyau ya kasance sun sanya kaya waɗanɗa zasu rufe jikin su saboda gudun kaikayi sannan sun sanya takarmi rufaffe wanda zai iya kawo musu har gwiwa saboda gudun hatsari na suna cikin noma suyi ma kansu rauni ko kuma ƙwari wanda ke cikin gonaki misali maciji ko kunama su hauro su same su, daga nan kuma yana da kyau su kula sosai wurin yin noman nasu kar ya kasance da sun gaji kuma su koma yin ɓarna, idan an yi noma kaɗan ko kuma aka yi noma wanda aka ji jiki ya fara gajiya ana samun a hut aba dole sai an gama a ranar ba, to wannan wani abu ne mai saukin gaske kuma mai amfani wanda ya kamata ace an yi duba a hakanshi zuwan mata gona.

Mata a ɓangaren noma waɗanɗa suke iya bakin ƙokarin su wurin ganin sun sarafa rogo bayan an dawo dashi gida, wannan shi ne mawdu’in da zamu tattauna a yau, to kamar yadda muka sani a duk wani abu na gida idan aka ce abinci to ana danganta shi ne da wannan, haka mata na bada gudunmuwa ko kuma ace sun ɗauki nauyin kula da hanyoyin da ake sarafa rogo bayan an nome shi ko ace an girbe shi daga gona, na farko dai mata su ke kula da tattara wannan rogo idan suka tattara shi za su ware shi da mai kyau da mara kyau sa’anan su ke bare shi idan suka bare shi shima azo in aka bara shi a tawo ɓangaren inda ake yi nikawa ko kuma ace tatsewa idan suka nika kuma aka tatse kuma su zasu zo don su tsose shi su matse shi ruwan da ke ciki ya fita sannan su zo ɓangaren busar wa, duk idan suka yi kokarin kuma basu tsaya a nan bas u zasu ɗako shi su sarafa shi yana iya kasancewa su maida shi garin rogo ko kuma su mai dashi gari wanda kamar fulawa da dai sauran su, to a wannan ɓangaren bayan sun yi wannan kuma zasu iya su kara sarafa wannan garin wurin yin waɗansu nau’kan abinci kala-kala duk dai don a samu abincin da aka noma a gurin ya kasance an sarafa mutane sun amfana da shi.

Mata iyayen mu, mata a gona, mata a gida, mata a ko ina. To mata a gona tare da yaran su, shi ne abunda zamu tattauna a yau. Kaman yanda muka sani, ba iya gida mata suka tsaya ba, sannan suna zuwa gona domin duyi aikin duk da maza keyi a gona, so sai dai ma akwai wani ƙoƙari wanda mata keyi wa’anda maza basuyi in sun je gona, saboda su mata suan ɗaukan yara su tafi da su, sannan su yi noma, bayan sunyi noma, kuma suyi duk abun da za ayi a gona, kuma in zasu taho sai sun taho da abunda ke akwai a gonar, ko kuma su yo ice wanda za ayi amfani dashi wurin dafa abinci. Wannan wani ƙoƙari ne na musamman, wanda mata keyi wanda maza kam abun da suka je yi kawai shi zasuyi, ka ga sun kwaso ƙafafu sun dawo gida. Banda wannan, wani ƙoƙarin da suke yi shi ne na kula da yara, ga dai aiki suna yi amma suna kula da yara a wannan gonar, to wannan shima wani abu ne mai muhimmancin gaske, wanda ya kamata a jinjina musu ko don shi. Sannan in kuma zasu dawo gida, komai nauyin kayan da suka ɗauko, sai dai sun ɗauko yaran nan sun taho da su a gida, kuma hakan bazai hana in sun zo gida basu ƙara yin ƙoƙarin yin wani abincin, wanda kuma za a ci a ranan, gaskiya mata suna ƙoƙari. Kuma zuwan su gona wani abu ne na cigaba sosai, wanda idan da zasu samu dama su cigaba da yin noma na zamani, to al’umma zata cigaba, kuma za a samu kuɗaɗen shiga sosai gare su da gwamnati, don kam uwaye suka samu kuɗaɗen shiga to kaman al’umma dukka ta samu kenan. Ba abunda zamu iya cewa sai dai muna jinjina musu.

Iyayen mu mata kai, to wannan maudu’in ma shima dai akan iyayenmu mata ne yannda suke sarrafa abinci har zuwa aci shi, shi ne maudu’in da zamu tattauna yanzu. Iyayenmu mata suna taka rawan gani sosai, bayan sunyi abinci daga gona sun ɗako shi sun yi noma sun ɗako shi sun kawo shi gida, har ila yau dai wannan sarrafawa ma da za a yi ma abincin su zasu yi shi, to suna sarafa shi ta hanyar banbanta shi ya danganta da wani irin abinci ake so ayi zasu kuna wuta su saka ruwa a cikin tukunya su jira ruwan ya tafasa sannan su ɗako in abincin mai gari ne su ɗako garin su sanya bayan sun saka su, su yi tukin tuwo, idan suka gama wannan tukin ya kasance sun samar da abun da ake so a ci sannan su zuba, bayan sun zuba kai su ba ma mutum idan ma dan karamin yaro ne har a dakko shi ana bashi abincin a baki, a hankali a hankali har sai ya ci, gaskiya suna kokari sosai sosai abun da zamu ce muna godiya, mata iyayen mu mata iyayen al’umma mata jagororin cigaba kowa da kowa, toh amma ɓangaren sarrafa abinci akwai abubuwa da ya kamata ace sun kula da shi, na ɗaya ya kamata su rinka kulawa da jikin su saboda gudun kada wani abu ya same su wanda zai yi cutar da lafiyar su, na biyu kuma ya kamata su kula da abinci ya kasance cewa ba babu wani kazanta da aka yi ko kuma ba babu kwayan cututtuka dama domin su shiga wannan abincin ba.

Bayan an shuka an noma an kula da shi har ya kai da an yi girbi, abu mafi muhimmanci da ake yi shi ne a ɗauko wannan abincin akai shi gida bayan an kai shi gida bawai ana nufin an gama da shi bane, a wannan wata hanya ce wadda kuma za a dauki wani sabon abu wanda za a yi da su da shi wannan abincin, misali za a kawo shi gida abusar da shi bayan ya bushe sa’annan matan gida kuma zasu fara amfani da shi wurin sarafawa ayi abinci na yau da kullum, sai dai wurin yin abinci akwai matakai da ake bi kafin ya zama abinci na farko shi ne za a ɗauko murhu a hura wuta a ɗaura tukunya, to ba iya nan aka tsaya ba sai an ɗauko tukunya an sanya mata ruwa idan abincin irin su rogo ne dankali da kuma doya sai sun fere su bayan sungama fere su sai a daddatsa, su zuba a tukunya sannan ya dafu to kuma akwai abubuwan da ya kamata su fara kula dasu wurin yin wannan sanwa, na farko dai yana da kyau ace sun kula da hannuwan su wurin fira kar ace ana cikin fira an yanke hannu ko kuma wurin yin cikin su, kada a kasance ana cikin aikin ruwa mai zafi ya barar musu to hakan yana da kyau idan za a sa duwasun murhu a sanya masu kyau ko kuma idan za a siyo murhu a siyo mai kyau in ya lalace ayi hakuri da shi a cigaba da amfani da wani, sannan idan an tashi ɗaukan ruwa ayi amfani da yan dabaru da ake wurin ɗaukan tukunya bawai asa hannu kai tsaye ba saboda hakan na iya sanyawa a ƙone.